bɛ yɛla neepiɛlapiɛla bi yɛn naazaa ka zan naŋgbanpɔbirisipɔbi ka chana ka abatitaliziya kamali zaɣ'sabila sabila ka zaɣ'sabilasabila gari din ni bɛ mala nahangbaŋ nɔbiga kadi ginda ka gbibi takayuwa taka yuumaa nahangbana nyɛla zaɣ' vakahali

bɛ daa mi yina do bɛ galisiya bɛ pula bɔŋ bɔŋ shɛbi yɛla gaɣipiɛlla piɛlla ka shɛbi yɛ gaɣisabila sabila ka shɛbi yɛ gaɣinuɣisu ka so za do maa ni o nahingbana nyɛla zaɣ' tankpagu do maa puuni kuli nyɛlisiri mi ka be zaŋ bɛn piɛla piɛla pa be tuuni

Naa n ʒiya ka bi too katawiya o mini i kpambaliba ka shab dabidabi tiŋa ka gbubi binyɛra shab bi yɛ liiga nima ka yɛ niɛma niɛma maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla piɛla ka shɛŋa mii garisi garisi zaɣ dozima dozima shɛŋa garisila zaɣ vakaɣali vakaɣali katayuu maa galisiya nimaani pam ka naa maa la ka o kpambalibi maa gba shab la ka shab lihirina ka piri namda nima shab bi piri

Paɣa n doya ka la o dola chinchina zuɣu chinchina maa shɛli nyɛla zaɣ dozim zaɣ vakaɣa zaɣ tankpaɣu zaɣ dozim ka bi zaŋli soŋ soŋ panpa tabi zuɣu

Niraba ayi n ʒi duu maa ni bi zaa yɛla neen piɛla ka ŋunbala maa so jinjɛm sabinli bin chɛri so maa ka o mali zuɣu kolikoli ŋun chɛri o kpee maa mii pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka ga nuchee ni baŋa ka faan biɛni di kama maa nyɛla zaɣ nuɣso ka Anfooni nim yiliyili duu maa ni